damaa am sama tool bu nekkee * toolu mboq <hesitation> * <hesitation> ay ay kaq ay gunóor ñoo koy lekk <hesitation> dañuy attaqué tool bi carrément ñaari hectares dañu ko attaqué complètement te fu mu nekk nii amatuma yaakaar si ñaari hectare yooyu